I Madagasikara dia manan-karena voajanahary. Toy izany ny biby izay misy amin'izy ireny tsy hita afa-tsy eto amintsika. Maro tokoa manko ireo biby miavaka amin'ny fomba fiaina, na ny toetrany sy ny sisa. Toy izany izao ny tarondro sy ny tanalahy, izay miovaova loko, arakaraka ny toerana andehanany.

Mbola maro ireo tokantrano eto amintsika manao sakafo maraina kafe na dite ampiarahana amin'ny mofo malagasy toy ny mofo gasy, ny menakely, ny ramanonaka tsy voatey ho sakafo maraina ihany anefa izy ireo fa atao tsakitsaky ihany koa.

Matetika isika no sahirana rehefa mankany an-tsena misafidy izay laoka ho andrahoina na maro karazana ary izany, misy ny legioma, misy ny hena ary misy ihany koa ny hazan-drano. Ny arikaovera manokana ohatra izao dia azo atao laoka tsara sady mora karakaraina, izy io koa anefa tsy voatery ho atao laoka ihany fa sady azo atao fanafody fanenana kibo ho an'ny vehivavy ihany koa.

Matetika isika rehefa miditra tranom-barotra na magazay fivarotana akanjo dia mahita ireny sary vongana fanantonana lamba ireny. Natao mihitsy moa izy ireny mba hampirantiana ireo lamba amidy sy hanamora ny hijerena ny angezany. Araka izany, tsy voatery hanala izy ireny ho andramana isika, fa eo ihany dia efa afaka mahita ny ahabeany, na mety amintsika na ihany koa tsy mety.

Raha resaka fandraharana moa dia betsaka ny pitsopitsony izay mila tandremana ao anatiny satria miasa avokoa ireo singa rehetra toy ny : dokam-barotra, ny fitantanana, ny vola mihodina sy ny sisa. Ny dokam-barotra izao dia antony iray izay mahavelona sy mampandeha ny tsena ka tsara kokoa raha hatao hitan'ny be sy ny maro tsy voatery ny eny amin'ny haino aman-jery ihany fa ireny atao ihany an-dalam-be ireny mihintsy toy ny takela-by mba ho hitan'ny olona maro

Ny hôtely moa amintsika malagasy dia toerana fisakafoana fa tsy fiantranoana. Efa maro de maro tokoa izay ireny no hita eto amintsika. Ny ankamaroany amin'izy ireny dia amin'ny lalam-pirenena natao hijanonana sy hisakafoana ho an'ireo mpandeha izay mandeha lavitra.

Madagasikara dia manana toerana manan-tantara maro. Azo tsidihana avokoa moa ny ankamaroany amin'izy ireny, saingy mila fitandremana ny fitsidihana ao aminy. Maro ny tany fady, toy ny doany sy ny sisa, ao anatin'izy ireny ao.

Maro ireo mpanoratra sy poeta malagasy nampianarina tany am-pianarana fahiny. Betsaka tokoa moa ny antony ilaina izy ireny toy ny fampianarana ny ankizy amin'ny fomba fanoratra ny teny malagasy, ny fampianarana ny hay teny sy ireo maro hafa. I Andriamampandry Ratsifandriamanana izao dia isany mpanoratra nampianarana ny mpianatra ambaratonga faharoa.

Samy manana ny karazam-bolony ny tovovavy tsirairay : ao ireo olioly, ao ireo malama ary ao ihany koa ireo somary ngitangita. Samy manana ny fomba hikarakarany azy anefa izy ireny ary samy afaka atao tsotra avokoa noho ny fivoarana misy ankehitriny.

Ankehitriny efa maro karazany ireo kahie hita eny amin'ny mpivarotra. Misy ny mora vidy, ary misy ihany koa ny lafo vidy. Miankina amin'ny tsirairay izany. Fahiny anefa dia tena nalaza ny kahie akanga izay fampianarana manoratra sy fikaliana ny soratra atao.

Isan'ny firenena mahasarika mpizaha tany maro i Madagasikara, noho ny fananany harena voajanahary maro samihafa, toy ny toerana mbola tena natiora, ny biby karazany maro ary ihany koa ireo vato sarobidy maro loko misy eto amintsika.

Matetika ireo tanora no tsy dia liana intsony amin'ny resaka sakafo atoandro ao an-trano. Mahakamo azy ireo mihitsy azy ny misahirana mahandro izany noho ny hamaroan'ireo tsakitsaky hita eny an-dalana izay mahasolo azy tsara, ny vola fotsiny no atao maharaka dia efa ampy izay ilaina.

Samy manana ny sakafo tiny tsirairay avy. Tsy voatery hampitoviana daholo manko ny sakafo hoanina. Ao ireo somary tia ny gasigasy, fa ao ihany koa ireo somary tia maka endrika. Ny amin'izany ohatra ny atody nendasina arahina zavoka somary atao lasary arahana voasarimakirana kely.

Maro ny karazana fanaovana dokam-barotra misy ankehitriny. Misy ny amin'ny haino aman-jery, ny amin'ny gazety, ny amin'ny tambazotra an-tserasera samihafa ary misy ihany koa ny amin'ny takelaby. Miankina amin'ireo orinasa manao dokam-barotra anefa ny safidy amin'izay mety aminy.

Maro karazana ireo fitaovana na kojakoja azo atao haingon-trano. Miankina amimn'ny tsirairay avy ihany ny safidy atao amin'izy ireny. Maro loko tokoa manko izy ireny, toy ny vazy vita amin'ny tanimanga, na ny vazy vera, na ihany koa ny sary sokitra.

Fahiny, rehefa hahandro sakafo ny Ntaolo, dia tsy misy afa tsy ny vilany tany. Fa ankehitriny, efa maro ireo karazana vilany : ao ireo fampiasa amin'ny afo arina, na ny afo kitay. Fa misy ihany koa ireo efa vita elektronika, izay mandeha amin'ny herinaratra.

Efa maro karazana ireo firavaka vita sinoa hita eny an-tsena toy ny rojo, ny fehintanana, ny kavina ary ny peratra. Izy ireny dia vita amin'ny vy tsy miofo na varahina, izay nampiana lokon-dranom-bolamena kely fotsiny.

Matetika no ahitana tranga famonoana olona amin'ny fomba feno habibiana eto Madagasikara. Ny ankamaroan'izy ireny dia tsy fantatra mazava ny antony namonoana azy ; toy izany ity tranga tany Fianarantsoa tamin'ny zoma dimy Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ity izay nahitana fatin-dehilahy tsy nisy hoditra sy maso intsony ity.

Samy manana ny mampiavaka azy ny faritra rehetra eto Madagasikara ary samy manana ny vokatra avy ao amin'ny taniny avokoa. Raha ny faritr'i Vakinakaratra manokana no jerena dia miavaka noho ny famokarany karaoty sy ovy izay mahatratra aman-taonina maro isan-taona.

maro karazana ireo zavatra vita malagasy na ny ara-malagasy hoy isika efa maro dia maro tokoa manko izy ireny no hita eny an-tsena izay vita mirary avokoa ny ankamaroany tohin'ny satroka ny poketra ny kavina sy ny maharo hafa.

Ny ankamaroan'ny olona eto amintsika dia efa mampiasa irony seza vita amin'ny hoditra irony atao ao an-tokantrano ; arahina irony latabatra fitaratra irony eo afovoany. Azo lazaina ho manaingo ny trano tokoa izany rehefa vita madio mifanaraka amin'izany ny ao an-tokantrano.

Maro karazana ireo banky hita eto amintsika. Ny ankamaroan'izy ireny moa dia mirona amin'ny resaka fitehirizam-bola, fampindramam-bola ary ihany koa fandefasana vola. Ny olana anefa na maro aza izy ireo dia mbola misy ny olona no tsy liana amin'ny fampiasana ny tolotra omen'izy ireo.

Raha ny tanora malagasy moa dia efa fantatra amin'ny fanarahan-damaody indrindra fa ny eto anivon-tany, ny mpanakanto vahiny mihintsy moa no tian'izy ireo alain-tahaka matetika, hita sy mibaribary fa ny fitafiana na ny fomba fiakanjoan'ireo firenena tandrefana no tena mibahan-toerana eto amintsika.

Efa maro tokoa ny fomba fiety atao amin'ireny endriky ny volon-dehilahy ireny ankehitriny. Noho ny fisian'ireo mpilalao baolina kitra malaza sy ireo olo-malaza maro samihafa dia mivoatra hatrany ny endriky ny hetivolo atao.

Mampiavaka ny maro ny fahaizana asa-tanana na ny ara, isany maneho ny aingam-panahy miavaka manko izy ireny ka mety mahasarika ny hafa hikaroka ny talentany. Ny fanaovana sary hosodoko izao dia isany ara tena miavaka, matetika izy ireny no maneho ny hakanton'ny tontolo na ihany koa maneho ny fomba fiainana andavan'andro sy ny maro hafa ihany koa.

Maro karazana raha ny laoka eto amintsika, toy izany ny hena, ny legioma, ny hazandrano. Ny trondro manokana izao dia isan'izany. Azo atao tsara izy io ho saosy na frity na ihany koa afangaro amin'ny voamaina. Ampiana lasary kely dia efa izy foana.

Fitaovana tena anisany ilaina ankehitriny ny solosaina. Manampy betsaka izy io amin'ny fanamboarana antotan-taratasy na ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Efa maro karazana izy ireny. Ao ireo mipetraka ao an-trano ary ao ireo afaka hoentina mandeha.

Ireny mpitandro ny filaminana ireny moa dia samy manana ny andiany avy, maro izy ireny eto amitsika, ao ny vondron-tafika miaramila, ny zandary ary ny pôlisim-pirenena, samy manana ny sokajiny avy izy ireny arakaraka ny antokony.

Matetika moa rehefa misy fivoriana karakarain'ny atoko na fikambanana iray dia misy ireny tabilao lehibe ireny foana eo ivelany na ao anatin'ilay efitra ; ny zavatra hita amin'izy ireny matetika dia ny mombamomba ilay atoko sy ireo sarisary manamarika azy.

Manana lakan-drano maro i Madagasikara. Mafinaritra tokoa ny mitsangatsangana sy mandehandeha amin'ireny toerana ireny. Isan'izany ohatra ny lakan-dranon'i Pangalana izay hita any amin'ny faritra Atsinanana. Izy io dia isan'ny lakan-drano lava indrindra satria manomboka any amin'ny tapany Avaratra-Atsinanana ka hatrany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana.

izany vaovaonalazadito madagaskara na tamin'ny tambazotra tserasera na tamin'ny enomanjery na hiankoa tamikazatympifoakan-davan'andro momba ilay doyvavy no vinoanisakaizana tamin'ny fomba feno am-pibina rehefa nisy ny tsy fanarana teo amin'ny rotota

Fahiny rehefa fotoana fampiakaram-bady dia ny sarety sy omby no mitondra ireo mpifankatia vao nanorin-tokantrano. Fa amin'izao fotoana tsy tahaka izany intsony. Efa misy ireo fiara raitra izay voakarakara manokana, voaisy haingo manokana mba hitondra ireo mpifankatia.

Isan'ny fitaovana ilaina na ao an-trano na any am-piasana na ihany koa any an-tsekoly ny famantaran'ora satria ilaina ny fahaizana mandanjalanja fotoana amin'ny zavatra atao rehetra. Sarobidy tokoa manko na ny iray minitra aza.

Maro karazana ny laoka misy sy azo atao eto Madagasikara. Anisan'izany ny legioma, ny voamaina sy ny hena. Misy anefa ireo olona tsy mahazaka ny fihinanana ny sasany amin'izy ireny matetika, noho ny olana ara-pahasalamana ohatra na ihany koa noho ny fomba.

Ny manga dia isan'ny voankazo tena tsara, mahasalama sady be otrikaina. Miavaka tokoa izy io satria raha mbola mantamanta iny izy, dia afaka atao lasary ; rehefa masaka indray, dia afaka atao ranom-boankazo ho fisotro ao an-tokantrano.

Nohon'ny amaroan'ny tetikasa sy ny foto-drafitr'asa tian'ny fitondram-panjakana atao dia maro ireo misehatra amin'ny asa vaventy no voantso manantanteraka izany eto amintsika. ilaina tokoa manko ny foto-drafitr'asa ho antoky ny fampandrosoana.

Amin'ny fampakaram-bady dia misy foana ny seza natokana ho an'ireo mpifankatia. Izy io dia miavaka tokoa amin'ny sezan'ny rehetra mpanatrika satria na ny haingo na ny zavatra hita ambonin'ny latabatra dia miavaka tokoa. Araka izany, tsy misy mahazo mipetraka amin'io toerana io afa-tsy ireo mpianktia ihany.

Manomboka hita mahazo toerany eto amintsika ankehitriny ireo trano fisakafoana na fihinanana tsakitsaky, efa maro mihintsy ary ireo tanora mpinamana no mifampitaona mandeha amin'izy ireny, samy manana ny sakafo mampiavaka azy moa izy ireny ary samy manana ny vidiny hivarotan'ny sakafo amidiny avy.

Efa maro ireo efitrano fikarakarana taovolo eto amintsika ankehitriny satria tsy voatery hamonjy lanonana ihany manko ny olona vao mikarakara volo fa na andeha hiasa na andeha hivavaka aza dia ilaina foana ny fikarakarana azy io. Araka izany, maro ihany koa ireo karazana endrika azo atao amin'ny volo toy ny tsotra, ny mihorongorona sy ny maro hafa.

Efa saika hita andavanandro ny fitohanan'ny fiara raha ny eto an-drenivohitra manokana no resahina. Maro no antony mety mahatonga izany, toy ny tsy fanajana ny toeram-piantsonana, ny tsy fifandeferana amin'ny samy mpamily, ny fijanonan'ny fiara eny amin'ny sisin-dalana sy ny maro hafa koa.

Efa maro karazany ireo kodiaran-droa eto amintsika isan'ny fitaovam-pitanterana tena ilaina tokoa moa izy io satria afaka misisisika eny anelanelan'ny fiara rehefa amin'ny leran'ny fitohanana iny. Ilaina fitadremana anefa ny fitondrana azy satria matetika ny kodiaran-droa no tena traha-doza eto amintsika.

Maro karazana ny zava-maniry azo atao haingo-tanàna fa ilaina fikarakarana be kosa izy reny, tsara manko raha tsy hatao ambanin-javatra io fikarakarana io mba hanome hendrika kanto sy meva ny tanàna misy azy izy reny.

Efa maro dia maro tokoa ny fotavana elektronika hanamora ny fiainana an'davan'andro amin'izao fotoana izao. Ny anka-maroan'izy ireny anefa dia mila erinaratra matanjaka ary ilaina iany koa ny fahaizana mikojakoja azy ireny mba ampaharitra ny fampiasana azy.

Efa tsy mitsaha-mitombo tokoa ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hita eny an-tsena ankehitriny noho ny fahasarotan'ny fiainana. Matetika no tsy misy resaka atao afa-tsy io fiakaran'ny vidin'entana io ny olona na eny an-dalambe na anaty fiara fitaterana na ihany koa ny mpiara-miasa.

Efa zara lasa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny finday ankehitriny. Manamora ny fifandraisana tokoa manko izy io. Ilaina tokoa ny famahanana ny vatoaratra rehefa hampiasa azy satria iny no antoka mamelona ny finday. Matetika anefa isika rehefa avy mamahana ny vatoaratra dia manadino ny manatsoaka ny famahanana azy.

Efa maro ireo tanora mpisehatra amin'ny fanatanjahantena no nitondra avo ny anaran'i Madagasikara teo anivon'izao tontolo izao. Maro tamin'ireo taranja moa no efa nandrisika antsika toy ny tsipy kanetibe sy ny maro hafa. Ny lalao baolina kitra ihany koa ankehitriny dia efa tena mahazo vahana ary hita taratra fa maro ireo tanora no tena mahay ao anatin'io taranja io.

Tsy isan-tokantrano no manana fiara eto amintsika ary azo lazaina fa mihabetsaka ary mitombo isa isan'andro ny fiara mivezivezy antony iray mahatonga ny fitohanan'ny fiara diso tafahoatra moa ny habetsaky ny fiara hita eny an-dalana

Maro amin'ireny tabilao amidy ireny, izay vita amin'ny hosodoko no mampiseho ny fiainana malagasy na ny kilalao fahiny. Tsara tokoa izy ireny satria sady miavaka no azo atao haingo trano tsara. Asiana fonony kely fotsiny mba tsy ho mora simba dia mety izany.

Isika olombelona matetika tsy mahay miray hina sy tsy mahay miara-monina. Ny biby anefa tsy tahaka izany satria mahay mifanampy sy mifanohana foana amin'izay rehetra atao. Ny vitsika ohatra dia mahay miaraka mitaona rehefa mahita sakafo hoanina.

Azo lazaina ho tsara ny fotoanany fizahantany teto Madagasikara tamin'ity taona ity ; rehefa avy nandalo fihibohana manko izao tontolo izao dia niverina amin'ny laoniny izany, nambaran'ny gazety mpivoaka andavanandro anankiray tamin'ny talata, sivy ambin'ny folo, desambra, telo ambin'ny folo sy roa arivo fa izay mihitsy no nandrasana ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity.

Matetika isika rehefa andefa antontan-taratasy fangatahana azy na ny ohatra izay dia mila taratasy foana mba hikajiana ny taratasy anefa dia misy ireo valopy izay amidy eny an-tsena mba hitandroana azy tsy hotratran'ny loto

Ny vary no tena foto-tsakafon'ny Malagasy. Maro ny toerana ahitana azy ireny toy ny any an-tsena kely, ny magazay sy ny tranom-barotra maro samihafa. Miakatra foana anefa ny vidin'izy io noho ny hasarotan'ny fiainana ; araka izany, ilaina ny fanampina ny tantsaha amin'ny famokarana mba ampiroborobo ny vokatra.

Fahiny rehefa hitahiry zavatra isika dia mila manana vata fitahirizana izay manana hidiny mafy. Fa amin'izao fotoana tsy toy izany intsony nohon'ny fivoaran'ny teknolojia sy ny firoborobon'ny elektraonika dia efa misy ireo fitaovana kely izay ampiasaina hitahirizana sary, hitahirizana oronan-tsary na ihany koa ireo mombamomba antsika izay azo entina eny rehetra eny.

Mbola maro ny tanàna feno fako mitangorina eto antsika : mampidi-doza tokoa izy ireny satria mampirongatra ny voalavo. Ireny biby ireny anefa dia mitondra aretina toy ny pesta sy ny maro hafa araka izany tokony hitandrina isika rehetra satria ny tsy fahaizana mitandrina kely foana dia mety hitera-doza.

Maro karazana ireo fiara raitra sy lafo vidy efa hita eto amintsika ankehitriny. Azo lazaina fa isan'ny firenena tena mpanafatra fiara moa i Madagasikara. Efa nisy fotoana ary voalaza tamin'ny tambazotra tserasera fa i Madagasikara no tsena voalohany fiara tsy mataho-dalana eran-tany.

Matetika isika rehefa mandeha eny andalana dia lasa tezitra sy kizitina ho azy ; satria mahita ny ataon'ireo hafa izay tsy manaja ny lalàna fifamoivoizana. Izany izao ny hoe toerana natokana ho any mpandeha tongotra mbola ivarotana na ametrahana entana hafa ihany ; hany ka lasa mandeha eny ampovoan'arabe ireo mpandeha tongotra ka tairin'ny fiara avy aty aoriana na ny kodiaran-droa.

Mbola maro ireo olona liana amin'ny resaka famakian-gazety eto amintsika. Matetika rehefa maraina iny isika mandeha mivoaka ny trano ka mandalo toerana fivarotan-gazety dia mahita olona maro mitangorona mamaky lohateny. Samy manana ny mahaliana azy avy moa ny olona tsirairay amin'izay gazety mety aminy. Ao ireo mijery izay vaovao malaza, ao ihany koa ireo mijery voka-dalao ohatra.

Maro karazana ireo menaka fatao amin'ny volo ankehitriny misy ireo vita voankazo toy ny zavoka na akondro, ao ihany koa ireo vita amin'ny zava-maniry toy ny vahona na solila ; endriky ny fitoerany ihany koa dia misy karazany ao ny amin'ny boaty plastika, ny amin'ny "sachet" sy ny maro hafa koa.

Azoi atao tsara ny mitady vola amin'ny fiara na tsy fiara vaventy ary izany. Saingy ilaina tokoa ny fikarakarana sy ny fitsirihana ara-tekinika raha tiana ho tomombana lalandava izy ireny. Ny tsy fikarakarana azy ireny tokoa manko dia mety miteraka lozam-pifamoivoizana ary mety hiafara hatramin'ny famoizana ain'olona.

Efa maro ireo karazana fepetra momba ny lalànan'ny fifamovoizina noraisina eto Madagasikara. Isan'izany ohatra ny tsy azo idiran'ireny fiara lehibe mpitatitra entana ireny amin'ny andro atoandro. Mahagaga nefa ankehitriny dia toa lasa goragora io lalàna io, efa lasa tafiditra eto daholo na ireny tena vaventy na ireo somary kelikely.

Mahafinaritra tokoa ny mahita vehivavy izay mianjaika ny fitafy vita malagasy. Kanto sy meva tokoa manko izy ireny rehefa hita eny amin'izy ireo. Araka izany, tsara ny manentana ny rehetra no mba hanjifa ny vita malagasy.

I Madagasikara dia firenena manana renivohitra maromaro karazana toy ny biby, ny zava-maniry, ny vato sy ny maro hafa koa. Raha ny resaka vorona manokana izao dia tena manana karazany maro i Madagasikara toy ny vano, ny fody, ny tsikirity, ny sarovazo sy ny maro tsy voatanisa. Misy amin'izy ireny moa no tsy hita amin'ny firenena ankoatran'ny Madagasikara.

Tsy ny lalam-pirenena ihany no potika eto Madagasikara, fa na ny lalana anaty kaominina aza. Fototra iray azo lazaina tsy mampandroso moa ny faharatsian'ny lalana. Araka izany, tokony ataon'ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fanamboaran-dalana eto amintsika.

Mbola manan-tany midadasika maro i Madagasikara nefa ny ankamaroan'ny olona dia tia miaina sy mivelona eto andrenivohitra. Raha amiko manokana anefa dia azo atao tsara ny miaina sy mitady vola any amin'ireo tany sisa.

Toe-javatra efa fahita matetika eto amintsika ny fidinana an-dalambe ataon'ireo mpianatra. Mitaky ny zony izy ireo, toy ny fitakiana vatsim-pianarana, ny famerenana ny fampianarana amin'ny laoniny sy ny sisa. Tahaka izany izao ity nivoaka an-gazety tamin'ny alarobia iraika amby telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ity izay nisy fidinina an-dalambe nataon'ny mpianatra teny Vontovorona.

Efa maro ireo karazana taovolo ankehitriny noho ny fivoarana misy. Tsy ny lehilahy ihany fa na ny vehivavy ihany koa dia manapa-bolo, atao faran'izay fohy dia asiana soritsoritra avy eo. Maro mihitsy ireo karazana kisarisary azo atao amin'ny loha toy ny kintana, ny ravina sy ny maro hafa.

Ny pensilihazo dia fitaovana mora ampiasaina hanaovana sary na ihany koa handraisana naoty izy io dia tsara ny mampiasa azy satria rehefa vita izay ilaina azy dia afaka fafana amin'ny gaoma izany hoe tsy manahirana toy ny fampiasana penina.

Isan'ny fitaovana tena ilaina ao an-tokantrano ny vata fampangatsiahana. Ilaina tokoa manko izy ireny amin'ny fitehirizana sakafo mba tsy ho simba. Maro manko ireo sakafo no tsy mahazaka hafanana. Fa rehefa tratran'ny hafanana diso tafahoatra dia mamofona na lò avy hatrany.

Efa maro ireo menaka fikarakarana volo hita eny an-tsena. Tsy ny fanantsorana volo intsony no tena tadiavin'ny olona ankehitriny fa ny fanolakolanana volo indray. Lasa lamody mintsy manko ny fanolakolanana volo taty aoriana.

Matetika rehefa manao sary amin'ny tabilao na manao hosodoko ny mpiangaly azy ireny dia vehivavy foana no atao satria mora kokoa ny mampiseho sy ny mampiavaka ny firenena iray amin'ny alalany sary rehefa vehivavy no atao eo ; hita eo daholo manko ireo pitsopitsony mampiavaka azy.